Mu rupangu hari ibiti vy'amavoka. Munsi yivyo biti hari agatebe hamwe n'mucafu. Hirya gato, hari utwatsi dutotahaye.

Abakinyi bakiri bato bariko barakina umupira w'amaboko umwe muri bo afye umupira, kandi, ariko aragutwara gutsinda bamwe bariko baramukurikira ngo ubamaka umupira abandi bacitse intege k abona ko agiye gutsinda.

Abanyeshure bari mu karuhuko gato bararyoherwe cane bamwe bari ku muvuma bigina akaruhuko abandi bariko barabakurikirana bambaye imyambare ishure idasa bari mukamwema kadasanzwe.

Umunyeshure arimwishure impande yiwe hari agasa koshi yicaye ku ntebe aryamye asa n'uwurushe cane abandi batashe na we arindiriye gukurikirana ivyigwa ngo asubiremo ivyo bize.

Umunyeshure afise agakarato karimwo ingwa z’ubwoko butandukanye hamwo izamabara y’umuhondo nayandi mabara nk’ubururu hamwe nayera ndetse n’amabara atukura izo ngwa zigiye gukoreshwa mu gukurikirana ivyigwa.

Impene iriko irarisha mu bwatsi butotaye cane mu kibanza ciza kibereye ijisho gifise ibiti iteyigomwe iruhande hari inzu igaragara nk'ishure iyo mpene ni nziza cane.

Mu kirasi, harimwo intebe zigaragara. Abanyeshure batashe, basize umuryango wuguruye. Ni ku murango, izuba ni ryinshi cane hanze, aho ryinjira n'indani.

Imodokari yirabura, ir'impande y'amadarapo abiri. Mukigo c'ishure hariy'izindi modokari zera. Mukibuga nt'abantu barimwo, har'ibiti vyiza bibereye ijisho, n'amazu ya kera.

Ikibanza gifise amadarapo n’ibiti birebire n’inzu yigorofa isharije cane, hasi imbere yiyo nzu y’igorofa hari amatafari ashashe hasi asa neza Kandi abereye ijisho.

Ikirasi c'ishure kiriko kirakorerwa isuku, intebe bazitondetse kugirango bashobore gukora neza ivyo bategerezwa gukora. Abanyeshure basohotse kugirango bashobore gukora isuku neza.

Mw'isomero, abanyeshure bafise imashini nyabwonko, bakurikirana umwigisha, aho ariko arabasigurira ivyigwa. Imbere, hari agatebe, uwubasigurira asanzwe yicarako. Hirya gato, hari ibitabo, n'izindi mashini.